Abantwana bebefundiswa ukuba izigulane ziphathwa njani ezikolweni zabo. Lokho kunceda ukuthi labobantwana abezwa bephathekile enyameni bancediswe ngabanye babantwana andubana omongikazi bafike sebezoyelapha.

UHulumende uphinde wacebisa njalo ukuthi izikolo ezisemakhaya ziyakhwe ngezakhiwo ezintsha, lezi ezindala zonke sezidilizwa ngoba ikusasa labantwana liqakatheke kakhulu kanjalo abantwana kumele bahlale endaweni ezihlanzekileyo.

Uhulumende ezama ukuthuthukisa izifundo zogwalo oluphansi, seyakhile futhi amanye amakhabothi azagcinela amabhuku abantwana besikolo evikelwa ukuba engadabuki.

Inengi labantwana abasezikolweni ngabafana. Abantwana abanengi abangamankazana kukhanya angathi kulonyaka bazelwe bababalutshwane. Nanku omunye umbala ogqokwa ngabantwana ezikolweni zabo. Ukhanya umuhle kakhulu.

Uhulumende seyakhe izikolo ezinengi, ezabafundi bogwalo oluphansi. Lokhu kwenziwa ukuba abantwana bengatholakali sebehlezi ezindlini okuzagcina ukuba bagcine sebethatha izdakamizwa.

Inengi labantwana ezikolweni babhala imhloliso bethule. Lokho kubasiza ukuba bephume lempumela engcono kanjalo bengasuki sebephazamisana lapho bebhala ngoba abanye bakhona bayabe befuna ukubana bephumelele

Inengi labafundi litholakale lihlola imikhuhlane ehlasela izinyamazana. Lokhu bekubangelwa yizifo esezitholakale zibulala inyamazana ezinengi. Inyamazana, kumele zigcinwe kakuhle.

Abantwana batholakale bethule zwi belalele umbalisi wabo ebafundisa ugwalo oluthile. Bebethule kuthe cwaka angani ngabantwana abatshayiweyo, nampa abantwana abazakhula bebe lekusasa elihle.

Abafundi bekolitshi elikhulu abafika inani letshumi lanhlanu bakhethwa ngumongameli ukuba bayefunda kwamanye amazwe. Lokhu kulandelwa yikuswelakala kwezimali lezindleko ebesezizinengi kakhulu bengazenelisi.

Nansi eyinye yamakholeji elesakhiwo esihle kakhulu. Inengi labafundi abalapha batholakala bezincoma ngayolikholeji kanjalo lababalisi bayo bayazincoma ngalikholeji inhle okwamagama.